Issi keehippe zo7i ekkiza kare dere addee huuphe bolla kareththa qophe woththidi ayfen booththa manatsire woththidi beeththees;ha addezapeka pude baggara diza aaway deezo qaththidi hokki des.

Bootti ekkida keeththa giddon daro kawo osanchchati beetishin ha kawo oosanchchatappe sinththera uttida issiniya macca gida beettawis. Ha macciyakka qoodhesora dunguzara walaketidanne duge baggara bootti ekkiza gabare mayadus.

Daro asati issi matan shiiqidi kaa'ishene miicishe beetetes ha asatape issi adezi maata cilila maata kushen oykidi gaamo dunguza qoophe wothidi gaamo dunguza bolale gididi miicishine kaa'ishe beetetes.

keehippe lo7iza gaammo dere woga may7o woykko gammo dungoza gizayssa asati may beettishin asatappe sinthe baggara uttida heedzdzati de7ettes heedzdzata sinthanka dumma ushshatinne kudhoti zo7o medho gididi beettettes

issi ogen keehippe haaththey woykko haroy ira sate meecida bessay beettishin ha bessafe sinthe baggara daro asate eqqi beettettes izappe pude baggara shuchchan birdettida gita birdati beettettes

teetha giddon issi kumetha karetha may7o may7ida aaway sinthe baggara okkidi xaafishe beettishin ha aawappe duge baggara isti macanaya eqqada beettawus ha macanaytey hani baggara asati zo7o oyde bolla uttida

Karexi ekiza gitta keththay betishshin ha keththappe bollara duge simmidi agina gizayiss omarssi po'izayss bettes izikka kehippe bettishen izappe pude bagara kammetinne dumma dumma asati dhuma boottan eqida

Keththa sinthan heedzdzu gaammo cimati beettishin ha heedzdzu gaammo cimatappe giddon nam'tappe issi addezi gaammo dungoza qoodhera maydes izetappe nam'itkka toora woykko xambaro geetettizassa kushin oykkida.

issi beyanas kehippe lo7iza keththta giddon asati uttidinne eqqi beettishin haasatappe issi addey xaraphe bolla hokkidi xaafishe beettees ha xaafizadeyka kumetha haretha may7o maydi hokkides.

shuchchafe oohthetida keethta sinthan dumma dumma kanati beettishin ha kanatikka paydon ichashata ha ichashatappe na7oydati bollan beettishin istinas garsen beettes izetikka medhon booththanne karetha walakka

Daro kawo oossencchathi issi keeththaa giddon gelidi uththi beeththishen ha nam7u oosanchchathikka uththida oydee keehippe booxxi beeththees; izethappe guyye baggaraa dumma dumma goshshanchchathi gaammo dungguzza maayidi kushen xam7ora oykkida.

Issti beyanas keehte lo7iza keeththa giddon daro asati utti beettishin ha daro asatappe nam7ati xadira pude gidi uttin hanko nam7ati gannara duge simmi uttida ha gannara duge simmi uttida nam7atikka maca gidishin xadira pude simmoytappe issinea adde issine maca.

keetta giddon daro kawo oosanchati issife shiiqoottidi be qofa laamettishin aasatappe sinte baggara xarapheza bolla salo samey miitay miceti beettishin iza bollaka dumma dumma boottanne zo7o gidida pudoti deettes

goshshanchati tawo oosanchati indetinne addeti maaran utti beettishin aasatappe guye baggara nam7u addeti eqqida ha nam7u addetappe issi nazi boothta shurabe maydi hu7en gammo dunguza qoofe wothtides

Daro asati istimaaran utti beettishin ha daro asatappe sinthe baggara gammo cimati gaammo dunguzanne afala may'di beettettes ha afala may'ida asati giddora heedzdzu gidishin afala mayonta dunguza mayidayti nam'a.

daro asati issife issi keeththa giddon utti beettishin ha daro asatappe sinthe baggara uttida heedzdzati be kushe qaxidi utti beettetes ha hedzdzu asatikka hu'e bolla salo samaye qofe woththida

Daro asati uttiza oydey dishin ha oydappe guye baggara issi asi beettees ha issi asazappe sinthe baggara issi kawo ootanchay kooshe keehippe dhoqu urhistisi isyiza miisha duuna bolla oykkidi haasayishe beettees.

Hezdzdu kawo oso oththiza asati ba keeththa giddoni betishini ha kawo ooththanichchati uttida oyideyikka kareththa ha kawo ooththanichatappe issinoya macca gidishshin hanikko oyidati atuma gidi beteteesi izetapeka sinththe bagani dumma dumma xaafiza mishati deessi

Kawo oosanchchattinne gooshshachchatinne dumma dumma asati bettishe dishin ha asatappe sinththe baggara nam'u maca naytti kumeththa lo'oiza gabare mayidi uttida izateappe guye baggarakka nam'u dettikka eqida

Daro kawo oosanchati beettishin a kawo oosanchatappe issi issinati manaxire woththida izetappe issi addey salo samay purabe maydi ayfe bolla manaxire woththidi beetti shinizachchara kareta mawo maydi ista eqqides.

Issi keetha gidon daro zo'o oydeti dishn ha zo'o oydeta bolla sinthera hedzdzu asati utida. Ha hedzdzu asatappe issi giddora dizaysi qanthera keehippe gitati ekes, izika be kushen waraqataza oykides.

Gaammo dere cimatinne kawo oosanchati guutha nayti beettishin ha gammo dere cimatappe sinthe baggara uttida aaway gaammo dunguza qoodhera yeggidi izappe garse baggara boothta afila mayidi cikka kushen oykkides.

isti keehippe lo7iza keeththa giddon oyddu asati beettishin ha oyddo asatappe guye baggara karetha utetha oydey beettees oydappeka sinthe baggara diza oyddu asati zo7u hugen eqqida izetappe guye baggara dhoqu giidi karetha miish pu7ees

issi qofa laammiza keethta giddon daro kawo oosanchati utti beettishin ha kawo oosanchatappe sinthe baggara diza asati be kushen koshe maraqata oykkidi nababishe beettettes idetappe issi naze gede simmidi xeellees

issi kawokko oosancthay be kushen kooshe keehippe dhoqu issi siyissiza miisha oykkidi haasayishe beettees haddezikka koshe kumetha bootta shurabe maydi bootta qooppe hu7e bolla wottides

Haatha ollan , haatha haylashoy kafotinne dumma dumma maatatti cililli betishin, ha haatha haylashoy zokkoy karetha gididdaysa gididi oyddu tohora aduqqi ekkidayssa goyera goynna y mashshadan gidizayssa gididi beetees.

guutha maca nayti issi karen shiiqi beettishin ha maca nayta giddon heedzdzu attoma nayti beettettes macanatappe sinthe baggara uttida issi naya salo samaye pompa kushen oykkada ayfe geesh kessada xeellashe beettawus

issi kehippe lo7iza worati dishin ha worata sinthan kuwaase kaasa naytikka iza bessay aakki beettees ha kuwaase kaasafe hani baggara isti macanaya kumetha may7o mayada beettashe izakka durma bolla eqqadus

asay gafisiko miza kathay woy sollo geetettizays xaraphe bolla beettishin hasollara metettiza dumma dumma ayfa ayfe kathati beettettes ha ayfayfe katafe guye baggara xaraphe bolla guutha saaney dees

Gammo deren beettiza keeththati maaran maaran sinthaninne guyen gididi kezi biidi keexxetti beettishin ha keeththatappe giddo baggara kezi biza ogey dees appe pude dhoqu giidi ilela mithati aduqi de'ettes.

Issi keehife lo'iza keeththa giddon katha wothtiza miishay oydeynne dumma dumma puloti deettettes ha keeththa giddon karetha booththanne lo'iza lo'iza miishati de'ishin garse baggara pinjaaley beyy maaran uttides.

keehippe daro saate ottida laalibeela qotta ba taskana worko xoossa keeththa giidi erettiza miishay beettishin ha xoossa keeththayka issi shuchchafe phalqettidi ootettida keetta gididi keehippe lo7i beettees

issiso asati issife shiiqidi uttidinne eqqidi beettetes ha issiso asatappe issay adde gidishin issina maca hanko nam7ati attuma nayta gidi beettettes ha attuma naytayssinne aawa may7o issi medho

Daro karetha asati be dero oga mayo may7idi mith kushen oykkidi beettettes ha karethataska hu7ey qantha qanta gididi guutha diccidi dooqeti beettishin izatikka be dere oga miisha ayfe bolla gorpida.

Affotinne dhuqu gidda bessan ziqa heeran issi kare medosay eqqi bettes.ha kare medossaykka medhon bothanne karethara walaketidayssa izappe sinthe bagara haththay kehidi ellidi bettes.

Boththan xafetida mishshi beetteshin ha boththan xafetidayisa salo samaye gita mishsha bola xafetides izappe pude bagara dumma dumma koronteta efiza mishatinne guththanne gita miththati dettes

Dembba bessan miththathi githathidinne guuththa guuththa miththathi beeththishin ha bessan heezzu macca na7ithi haaho bessape haaththaa thookkidi bishe beeththeeththes; ha heezzu macca na7ithikka zo7o jarkkaanaara ba7ida.

bedera woga afela dancidi bollara gidi hu7u pixidi som7u bolla bootta miisha qachidi kushin guufo oykkidi beettiza asati dishin haasatappe guye baggara maata keeththaynne dhouqu gida zumay beettes

Fiissa woyko haaththey dhoqa heerappe ziqqa heera goggiza bessay beettishin ha piissa garsan cilila maatatinne dumma dumma miishati beettettes ha piissaykka kumethara wolqama shuchcha bollaninne garsan gididi beettees.

Issi gaammo dunguza qoofenne koote mayida addey gaaththara booththa shurabe maydi beethtishin izappe guye baggara daro mela mithati isti bolla dooreti shiiqida izatappe hini baggaranne hani baggara poolisetinne asati de'ettis.

heedzdzu asati isti cima keeththa matan beettishin ha heedzdzu asati be o7e daddidi woykko dooqidi beettettes ha heedzdzu asatikka qodhera duro dhiza ma7o may7di kometha kallo diza mala deettes izetappe issinea issi nay qese bolla kushe wottadus

issi aaway qoodhera gammo dunguza halidi kareta koote maydi beettishin ha aawaykka be ayfe bolla manaxire wottides iza bolla aykko miishita aadhdhonta gita birday birdettidi uttides

haaththe guggi yiza bessan daro shuchchatinne daro haaththa misileti beettishin ha haaththa yiza ogappe gude bagganinne duge baggan keehippe cilili ekkiza adussanne qantha mitati cilillidi beettetes

Shuchcha bolla issi macanaya booththa bolale guxxada bu'e gulbate nam'u kushen gardada uttadus ha macanayakka hu'e bolla keehipe aakke ekkiza qoofo wothada beettishin izippe guye baggara guutha aafoti ekkidi beettees.

Keththa gidoni issi hakime be huphe bolla kopyye wothidi bootha misha dunan kamidi bootha macca nayo qesse qaridi gadishe bethess. Ha naykka hue' bolla zoo' Gosse gozadus.

isti indiya be naa idimmada beettishin ha guutta nay oude salo xeellidi nam'u kushe piddi histidi indeekinon beettees ha indiyakka zo'o koote mayada kareta goosse huphe bolla goozadus

ichachchu asati issi matan shiiqi beettishin ha ichachchu asatappe issi huy7on goossa goozidara duge simma eqada bootta mayo mayadus ha asata sinthanka issi macanay dizaaris ayfesoy beettenna izappe heni baggara hu7e dichchay dishi hani baggara bo7a aaway de7es

Oyddu asati misilen betishin oyddu asatape issi indiya badala shasha mashe betayisu izaka iita mayotane curiqata mayadus ha indefe guye baggara kareta kumetta mayo mayida ade ha yishe bettes izika kushen galali'o misha oyqides.

Denba bestan oyddo asati beettishin ha oyddo asatappe sinthe baggara iita may7o mayda inda kushen bazala caaca olkkada mashe beettawus ha7indefe xade baggara keehippe aduqi ekkiza katetha kumetha may7o mayda nay beettees.

Keehippe denba bessan paydon daro asati dumma dumma medho kaame be giddo aathto ekkida ha kama sinthan poolisetinne daro asati de'ishin asatappe guye baggara dhoqu giidi tophiya bayndila misiley beettishin guye baggara gita gita mithati deettes.

Issi kareta bessay beettishin ha kareta bessanka tigiza ingilishe qaalay xaafetta dawus hatikka daro ingilish.e qaalata laataman heedzdzatappe issino gidada beettawus

Kareti ekkiza bessan daro kawo oosanchatinne dumma dumma asati beettishin ha asata sintan keehippe kooshe dhoqu hustish siissiza miishay beettes izetappe duge baggara nam7u asati issi matan shiiqidi eqqida.

issi keethta giddon daro asati karetha oyde bolla uttidi beettishin haasatappe qade baggara nam7u addeti uttida ha nam7u adde uttidaytappe issi addezi hokkidi nababishe beettishin hankoys ha xeellees izeta sinthan isti maca naya de7iyageti.

Daro asayi issi Karen shiqqi dizza bessan gita gita shuchappe oththetida keththayinne koronttey issi bessappe hara bessa eppiza miththati eqqida ha korronte eppiza miththa garsan cilila matatinne miththati de'etes.

Kata woyko duma duma mishatanne tuketa uyiza besay kehipe lo'idinne qonc'i betishin ha ketha gidon bolara duge korente dhompetes ha ketanka zo'o oydetinne botha xarapheti detes.

Issi addey ooto keeththan utti beettishin ha addezappe sinthe baggara dera guubatetha bestiza miishay uttides izikka xalaphe bolla dumma dumma miishasa xaafishe beettishin ha addezappe gu''e baggara karetha oydey dees.

Issi keehippe lo7iza keeththa giddon daro asati beethtishin ha daro asatappe isti tophiya kawoy kareta kumeththa mawo maydi som7u bolla manaxire woththidi xaraphe bolla kushe oykkidi haasayishe beettees. Izappe duge baggara heedzdu karetha mawu mayda asati eqqida.

Issi ooso keeththa nam7u kawo oosanchati utti beettishin ha nam7atappe issinas adde gidin istina maca gidi beettettes ha macayakka hu7en kumetha goossa goossa goozada beettishin izippe sinthe baggara xarbe bolla podhoy de7ees.

Issi ooso keeththan daro kawo oosanchati utti beettishin ha kawo oosanchatappe issi addezi dhuufe xaafishe beettees izetappe daroti dumma dumma ushsha miishata uyishe beettishin izeta sinthan xaraphe bolla waraqataynne haaththe pompara deees.

Denba besan daro haththeta efiza mishshi betishe ha haththata efiza sinta bagara haththataza fistiza dumma dumma medho karetane galal'o mayo mayidi hophe bola galol'o qophe wotida asati eqidi betetes.

issi poolisey kiisen kushe naaqidi zo'o koote maydi karetha qopo wooththidi karetha bolalenne karetha sure gixxides aaddezappe wuye baggara suchafe oosettida keheppe gita mithatinne hathay gashshe gidida mithati beettettes

Katha woykon matha issi kethan mishe betishin ha asatappe guye bagara hugen mattayi laleti betes ha asatappe hezhu asati botha shurabe mayi betishin anko hezhzhati zo'o shurabe mayidi gede simidi mishe betetes

keetha giddon pooliseti issimedho kumetha may'o maydi utti beettishin ha poolisetappe sinthe baggara mobaaleynne waraqatay oyde bolla beettees izetappe issinas oydeza orkidi uttides.

Keehippe daro tophphiya pooliseti issi bessan beettishin ha poolisetappe guye baggara dumma dumma shuchchafo oosettida keeththay beettishin ha keeththafe guye baggara dhoqu giidi zumatinne aafoti beettettes

Daro asati birda giddon gelidi utti beettishin ha daro asatappe issi issi asati salo samayenne bootta mawomayida hanko asati ze'o qoofo woththidi kareta kume ta maumaydi beettishin izatappe sinthe baggara asata misiley uttides.

keehippe gita shuchchafe ootettida keeththa sinthan daro kaameti sinthaninne guyen eqqi beettishin ha kaametappe giddo baggan karetha kaame gede sinni eqqides haggu7e baggara eqqida kaametappe xadera nam7u addeti gede beettes

Keehippe demba bestan kaametinne dumma dumma asati gita keeththay beettishin ha keeththa sinthan boottanne karetha kaame eqqides ha bootta kaama sinthan issi caala aawar kumetha karetha koote maydi iza sinthara gede bees.

Issi gita shuchchafe oothettida keeththa giddon daro kare dere asatinne tophi asati beettishin ha kare dere asati hu'e bolla bootta qoofe qoofe oothtida ha bootta qoofe ooththida asatappe isti kumeththa salo samay may'idas kuse kiise naaqides.

issi bootta keehppe gita keeththay beettishin ha keeththafe sinthe baggara ogey dees ogezanka wode kaamey nam"u goommara dizay beettishin ha nam"u goommara dizayssaka issi addey laaggishe beettes izappe guye baggara tophiya bayndiray qaaphettides.

Keetha giddon issi booththa shurabenne booththa koote may7ida aaway kooshe keehife dhoqu hissi siissiza miisha kushen oykkidi haasayishe beettees. Haawaykka karetha manaxire woththi beettishin izappe guye baggara keehipe gita booththa keeththay deees.

Aakime keethan daro aakimetinne dumma dumma kawo oothanchati beetishi ha kawo oothanchatape sinthe baggara oydu aakimeti eqqida. Ha oydatikka macca gidishi oydatappe guye baggara addetinne kumetha kareththa mayo mayidayti beetees.

Issi matan keehippe gita keeththati beettishin ha keeththatappe ganna baggaranne xade baggara dizayti zo'o medhon gorpeti beettishin izetappe giddo baggara keehippe dhoqqu giidi beettiza keththay booththa medhon gorpetides.

keehipe boothti ekkiza bessan gita shuchchafe oosettida boothta keethtay beettishin ha keeththa giddon daro tawo oosanchatinne dumma dumma oohtota oosetiza asati beettettes haasatappe isti isti asati uttidi hankoyoti eqqidi beettettes

issi bootti ekkiza gita keeththa sinthan guuta gutta kaametinne asati beettettes ha kaametappe sinthe baggara nam'u asati duge aadhdhishe beettettes ha dugge aadhdhiza asatappe guyra dizaara maca gidishin sinthen dizay altuma

shuchchafe ootettida bessan duge baggara misilen oyddu asati para giza soomi doossa togidi misilen eqqida izetappeka guye baggara keehife dhoqu giidi boota shaaray beettes ha keettafe sinthe baggara haaththeti salo guppettes

Issi tamare ketha sinitha bagara dhoqu gidii botha mishi dizayisa bolla salo samayen xupeyi xafeti betes ha tamare ketha bollan biridetida birida bolaka gala'oyinee zo'oy ilila mishi xafetides

Asati Guyen Baggara Daroti Afalanne Dumma Dumma Miishata May Betishin Ha Asatappe Sinthhe Baggara Issi Medhoy Keehippe Babisida Away Ayfe Zo'i Ekizay Ha Mata Shiqi Xeeli Beetes Awaza Huphekka Xuufe Xaafetides

haakkime keethtan nam7unne heedzdzo asati ichi beettishin ha ichida asatikka bollara mooceppe bena ashshiza afe laammayida izatappe ganna baggarakka kareta oydey beettishin hani baggara dumma dumma haaththa uyiza miishati hugen uttida

issi addey kushen kooshe keehippe dhoqu isti si issiza miisha oykkidi haasayishe beettishin a kooshe dhoqu histiza miisha xeera bollara booththu gidashe guye baggara kareth gita beettawus hadda sinthan keehippe daro miishay uttides

keehippe daro indeti beettishin ha daro indetappe issi neya xilila gidida may7o meecanaz maaddiza miisha qese garsan oykkada beettawus ha7indeyfey xade baggara heeddu macanayti sintininne guyen gididi hamutettes

Tophphiya kawoy ayfe bolla manaxire woththidi huphphen boththa qoppe woththidi betishin ha tophphiya kawoppe sinththe baggera xaraphphe bolla zo'opo'oy bettes izas koshshe kehippe dhoqqu oththidi hasaissiza mishsha be sinththan woththidi hasa'es.

astamareynne tamare nay issi keeththa giddon beettishin ha astamarey sinthira eqqidi tamare nayta tamarsishe beettees tamare naytikka zo7o oyde bolla uttidi dhuufe xaafishenne nababishe beettetes izetappe dhoqu wuydi korontey deees

Keeththa giddon kawo oosanchati issife utti beettishin issi issi kawo oosanchata sinthan pompara haaththey dees idetappe sinthe baggara nam7ati issi matan utti beettishin issay salo samayshurabe may'ides.

Haakime keethtan daro asati beettishin ha daro asatappe heedzdzati guutta nayta idimmi bettetes ha guutta nayta idimmida asatappe nam7ati maca gidishin hanko issinas adde gididi beettees ha addezikka galal7o qonxa gixidi caamma aathtides

Issi aayeyppe guye baggara bootta beettiza misiley de7ishin ha misilappe dhoqu giidi boottapu7upudhoy dees ha aayi akka kooshe keehppe dhoqu isti tiissiza karetha miisha koshica kushen oykkadus.

Daro cimatinne naatethati beettishin ha asatikka isti maaran dugen duggen utti beettishin izetappe issi issi asati be kushen guufo ekki beettetes haasatappe hani baggara issi aawa uttidays cililakko bera haaththa u'ees.

Akime keetthan asati aakimetinne indeti beettishin ha indiyakka guuttana nam7u isti matan ichisada ushsha ushshashe beettawus ha indeyfe sinthe baggara bootta miishati beettettes ha asatappe ichachati kushe guye aathtidi eqqida.

Dumma dumma miishetha maxaafethanne hara hara xaletha bayziza keeththaa giddon heezzu boothan be cugan cugan bossay beeththishee izappe daro miishshathi goozeththidi be maaran maaran uththida.

Daro asay shiiqi beettiza bessan dumma dumma keeththati cilila mithatinne kaameti beettishin habessafe pude baggara dhoqu giidi maata keeththay de7iza bessay woykko aafoti beettettes

kawo oosanchati issi bessan utti de7ishin ha kawo oosanchatappe sinthe baggara uttida tophiya kawoynne tophya kawo macha beettawus ha tophiya kawo machaka kumeththa booththa may7o may7a beettishin tophiya kawoy karetha may7o maydi uttides

Issi geddi giidi aafoti ekkiza bessan kaameti sinthaninne guyen gididi nam'ati beettishin ha nam'u kaametappe guye baggara dizays cilila gidishin sinthe baggara dizays salo samay ha kamappe sinthe baggara pudhutinne keeththati de'ettes.

maaxafey bayzetiza bessan daro kawo oothanchati karetha mayo mayidi, be qoodhera bootha afila yeggidi beetetees. Ha kawo oothanchatappe heedzati be ayfen manaxire wothidi beetizaysa gidishin izetappe issiniya maccako.

Oosspun kawo ooththanchati uurqqa gididda oogera yizayssi bettishin ha kawo ooththanchatappe issi macca na'iiya kehippe aaki eekiza bootha qoope huphphe bolla woththaddussu izippe xaade baggara eeqida maccasiya huphphe addussada piixadussu.

Issi oggen kammetinne asati bettishin ha kammetappe guye baggara issi mishshay missilen bettes ha missilappe guye baggara korontte issi bessappe hara bessa eppiza mishshay bettishin sinththa baggara gitta gitta miththati de'ettes.

osso kethani daro kawo ossanichoti betishin ha kawo osanichot nam'ati betidayis botha kumetha shurabe mayidi betesi izapeka gede baggara eqidayi macca na'e guyen karetha kote mayides.

keehippe denbati ekkiza shuchafe ootettida bessan kaameti biidi lamba duuqiza bessay beettees ha bessanka daro kaameti booththatinne karethati eqqida izappe duge baggara keehippe gita keeththay deees

Asati bootha oyde bolla maaran maaran utti beettishin ha asatappe sinthera diza addey bootha shurabe mayidi ayfe lo'athi daakki xeelishin ha addeyka hu'e bo'ati ekkees izappe duge baggara kumetha macca nayti uttida.

Issi umarsa gallassada histi bessiza korontey xompetishe beettishin ha korontey sintan guyen gididi be maara maaran xompishe beettes izappe sinthe baggara kaametinne dumma kawo ootanchati eqqida

shuchchafe oosettida haaththa oykkiza miish issi bootan eqqi beettishin haaththa oykkiza miishafey hani baggara ziqqi giidi cilila maatati deettes haaththa oykkizayssa guyen keehippe aduqi ekkiza mithati deettes

ichiza miishati haatha duuqizanne dumma dumma doossas go7iza miishati issi kare beettishin ha miishatappe sinthe baggara issi addey zo7o koote maydi guye bagga simmi xeellees ha haatta duuqiza miishakka medhon salo samaye

aaho bessan mitati birdatinne dumma dumma asi iza bolla kezi eqqiza miishati beettishin ha keeththazappe guye baggara zumaynne dumma bocheti beethtettes izappe sinthe baggara xilila mithati adhi adhdi eqqida

Issi bessan daro adde gididinne beettiza kawo oosanchatinne indeti beettishin ha asatappe issi macaya sinthe baggara zo'o miisha qanxashe beettawus izetappe pude baggara nam'atikka qanxeettes.

Keeththa giddon daro asati beettishin ha daro asatappe issi addey boothta shurabe may7idayssi kushe dhoqu istidi karetha miisha bestishe beettees ha kushe dhoqu istida addezappe heni baggara oyddu addeti eqqidi xeellettes.

Issi tophiya polisey botha mayo mayidi oyde bolla utides izi utida uydezi medhon karethi gidishin sinthe bagara karethanne zo'ora walaketida xaraphey de'ese izape guye bagara botha kethay betes

Keta giddon daro asati issipe utti beettishin ha uttida asatappe daroti poolise gidishin hanko izata giddon guutati dumma kawo osancha gidi bettettes sinththera uttida ichashu asatappe heedzdzati poolise gidishin nam7ati kawo osancha.

beyanas lo'iza keeththa giddon daro kawo oosanchchati utti betiishshin izeti uttida oydekka bu'e zo'o gidi bettees ha izeti uttidason hugen cilila maatay laaletti beetiishshin izatappe sinththe baggara issi aaway ha siimiidi eqqidees

Zo7i ekkiza peeththa giddon daro indeti salo samay koote may' beettishin ha salo samay mayda indetappe sinthe baggara oyddi dishin ha oyddatappe issi neya baqana bolla kushe wottadu.

shuchchafe ooththettida keehippe gita keeththa gassa nam7u aawati beettishin ha nam7u aawatappe issinas caalli ekkidi beettees ha caala aawaykka karetha koote maydi booththa qoofe hu7e bolla wooththides

Issi ogen galal'i mayo mayid Hera geshatetha nagiza asat beetishn hesatika mata gidiza cilila kame bolla kesishe betetes. Izzetappe pude bagara dhoqu gid tophiya bandiray beetes .

Heera geeshshatetha naagiza asati issi matan shiiqidi haaththe oga pittishin izatappe guye baggara daro pooliseti mitha oykkida ha poolisateppe xale baggara cilila kaameti duge simmidi eqqi beettetes.

Halal'o makinay keehippe bootti ekkiza bessan buura caanidi issi bootappe hara boota woykko issi bessafe hara bessa bishe beettees hakameykka gedesh simmidi duca guye zaaridi eqqi beettees.

ilila maatay de7iza bessan daro goshshanchati buura pittishe beettettes ha goshshanchatikka mooceppe ashshiza dumma dumma afellatammaydi beettettes izatappe guye baggara koronte issi bessafe ara bessafizay beettees

Nam'u asay hera gesha nagiza asati pito woyikko peexa miishsha ekidi hera pitishe betetes ha asata matan boothan issi mishi xafeti betishin iza matan cilila mitati detes ha asatappe issiniya kareta mayadus.

Nm'u kaameti haishe beettishin hakametappe issinas booththo gidishin issinas maatamedho gidi beettes ha boothazappe guye baggara mithati cililidi beettishin ha mitha matan keeyppe gita boothta keeththay dees

Daro asati hokkidi mithara boora gede sugishe beettishin haasatappe macatinne addeti afela woykko moocedafe asay moocey bena bochchonta mala may'iza may'o mayda izetappe guye baggara mithatinne keeththati deeettes.

Gita keeththa matan issi galal7o kaamey iita miishata issi bessafe hara bessa ba7i efishe beettees ha galal7o kaame bollakka garsepfe pude nam7u asati buurata kessishe beettetes.

Issi caala aaya be ayto bolla karetha miisha wothada ha simisa xeellashe beettawus aayppe sinthe baggarakka xalaphe bolla karetha miishaynne booththay de7ees guye baggara beyanas geehippe lo7iza keeththati deettes

issi aaya be bolla iita miishay de7izara gaaththara kumetha galal7o gabare mayada bollara karetha koote mayada uttadus ha indeyakka be oonatetha bessiza waraqaata ha bessawus

haakime keeththan nam7u asati beettishin ha nam7u asatappe isti kareti ekkizade bootta shorabe may7di kareta oyde bolla ha simmi uttides ha asatappe isti bootta kumeththa mayo may7days gede shimmidi duuna kammi uttides.

karetha oyde bolla daro kawo oosanchati utti beettishin ha kareta oydde bolla uttida asatappe sinthera mata shiiqidi oyddu asati beettettes ha oyddu asatappe nam'ati maca gidishin nam'ati attuma gididi beettettes ha macatappe issina bootha koote mayadus

Nam7u oosanchati maaran eqqi beettishin hakawo oosanchata giddon guutha gabareti beettedttes. Izetappe sinthe baggara issi booththa koote mayida addey saro immishe beettees. Ha saro immiza addeza guyera nam7u mac'c'ati deettes.

Na'mu asati beetes .Ha nam'u asatappe issi kare dere asi karetha kumetha mayo mayidi be kushen bootha mayo oykidi dizaysa gidishin ha addezappe pude baggara issi Tophiya asi miicashe de'awus.

Tophphiya kawoyi kareththa kote bolara mayidi gathara botha shurabe mayidi sinthan bagara koshe kehi dhoqu hisitiza mishsha wothi beteesi ha adezappe sinththe bagara betiza medhoyi utideesi

Nam'u kare dere asati betishi ha nam'u kare dere asatape issinas ade gidishn issinya maca gidada betawus ha adezika ayfen manaxire wothidi de'ishin bollara karetha kotenne gathara botha shurabe mayides maca ka hu'a guye baga pixadus

kawo oosanchati issi be qofa laammiza keethta giddon issife uttidi haasayishe beettishin ha kawo oosanchatappe sinthe baggara uttida nam7u aawatappe issi aaway kure bolla qoofo woththidi xaafees

Asati keehippe lo'iza keethta giddon utti beettishin haasatappe guye baggara dhoqu giidi bootta pudhoynne xilla pudhoy beettes ize ta guye baggara gita gita cilla miishati beettishin haasati na'mati issi kare shiiqidi idimettida

kawo oosanchati issi matan beettishin ha kawo oosanchatappe sinthe baggara eqqida oyddu asatappe nam7ati maca gidishin nam7ati attuma gidi beettettes haasatikka qodhera gaammo dunguza afela yeggida

Keehippe daro asay issi kare shirqi giidi turkumetti eqqibettishin ha asaza giddon issi issi asati qasse hu7e bolla iray bukkontanne away gakkonta mala kammiza gibabe giza miisha hu7e bolla oykkidi eqqida.

dumma dumma be xoosse woossiza keeththa aawati nne kawo oosanchati issi matan utti beettishin ha kawo oosanchatappe issi neya guye baggara duuna oykkada uttadus izippe guye baggara cilila mithati gitatidi de7eettes

Issi kehi lo'iza bessan oydu asati betishin ha oydu asatape guye bagara kame bola.kehipe dariza asati yishe betetes ha oydu asatape hezhati maca gidishin isinazi adde gididi beetes.

Kawo oosanchchati issi maaran siinththeninne guyen giididi cugan cugan yiishshin ha kawo oosanchchatappe guye baggara nam'u kaameti beettettes ha nam'u kaametappe siinththe nam'u addeti ha yiishshe beettishin ha kaamekka iza geedora yees

keehippe lo7i ekkiza nam7u asati issi keethta giddon beettishin ha nam7u asatappe guye baggara nam7u bandiray dees ha nam7u bandirappe issi na pude baggara beettizay tophiya bayndira gidishin ha nam7atappe issi naa maca gida bettishin issi naa attuma

keehippe lo7iza keetta giddon daro kawo oosanchati eqqi beettishin ha kawo oosanchatappe nam7ati maca gidi beettettes ha nam7atappe issi nea goosse goozada beettishin issi naa bolale gixada ku7e guye bagga pixadis

Daro addetinne indeti kawo ootanchati biyanas keehipte lo'iza keeththa giddon beettishin ha keeththa giddon keehippe adusta xaraphey dees izappe duge baggaranne pude baggara daro asati uttida ha izetu uttiza oydeykka medhon boothta.

Nam7u asati issi issara sarokishe beettishin ha nam7u asatappe issiniya maca gidish hankoysi adde gidi beettettes. Ha nam7atappe issi macaya kometha zo7o may7o may7a beettishin addezi karetha kometha may7o may7ides.

Keehippe qoncinne boothte ekkiza bessan daro kawo oosanchati kushe idimmidinne kushe kiisen yeddidi eqqida aasatappe issi addey kushe guye aaththidi naqumetha booththa may7o may7ides

1 zo'o kame bolla asat betishn ha asatappe issinas polise gidishn issinas gabare gidid betes . Ha asatika qantha qantha mithata woykko ketha kexanas madiza mithata makina bolla kesetes.

Issi poolisey nam'u kushen kooshekehpe dhoqu uhistisi syiza miisha oykkidi haasayishe beettishin ha poolisey hu'e bolla salosa mayqofe woththidi salosa mayqofe maydes izappe hane baggara dumma dumma cilila mithati deettes.

Zo'o oydeti issi maaran utti beettishi ha zo'o oydeta bolla kawo oosanchchatinne tiphphiya pooliseti utti beettetes. Ha kawo oosanchchatappe sinththara uttida nami'ati dishin izetappe issinazi hu'en qoofe woththides.

biyanas kehite lo7iza bessan woy issi keetta giddon heedzdzu asati eqqi beettishin ha heedzdzu asatappe nam7ati tophiya poollise izetappe issinas kawo oosancha gidi beettees ha nam7atikka kumetha bootta may7ida

Issi poolisey dhaala aayis uyiza miisha immishin ha aayakka bootta madabarara miza miisha kushen oykkadus izakka kumetha boothta atila maya dishin izippe hani baggara zo'o molale gixxidara nam'u kushe sinthe aaththadus

demba bessan poolisetinne dumma dumma gaammo poolise makinati maaran eqqi beettishin ha poolise makinati paydon ichasha izetappe guye baggara haaththanne dumma dumma miisha oykkiza miishay beettishin galal7o keeththayka de'ees

Oge baasiza galal7o kaamey keehippe gita gididay beettishin ha kaamezappe hani baggara heedzdzu pooliseti isti karen eqqi beettetes ha heedzdzu poolisetikka kometha kareta may7o may7di be kushen guupo ekkida.

utethay bootta oyde gidida bessan daro kawo oosanchatinne pooliseti beettishin ha kawo oosanchatappe sinthera uttida oydatappe nam7ati karetha kumeththa mamaydi manaxire ayfen woththida

Poolisetinne daro kawo oosanchati issife eqqi beettishin issi as hayqqidayssa bessiza misile guye baggara eexishe beettees haasatipeka sinten heedzdzati eqqi dishin heedzdzatappe nam'ati karetha kumetha may'o may'ida

Keehippe aakkinne bootti ekkiza bestan dhu gancugan gididi be maarammara nam'unne heedzdzu bessan pooliseti utti beettishin ha poollisetikka kumetha bootta mao may'ida ha asatappe sinthe baggara uttida naya baqana bolla kushe wothtadus.

Shuchchafe ootettida adusa ogen isti poolisey salosa maqoofo woththidi bootta maro maydi dabban zo'o miisha qachidi beettes ha pooliseppe guye baggara bootta kaamey duge bashe beettishin izata sinthan asi asi deettes.

asati keethta giddon beettishin ha asatappe sinthe baggara daro kawo ootanchati dumma dumma maxaafatanne aykko dumma miishata sammishe beettettes ha bayziza asatappe nam'ati gaathara gede simmidi macanayti eqqida

Daro kawo oostanchati issi matan beettishin ha kawo oostanchatappe issi issi asati gammo dunguza qofoottida izatappe sinthe baggara diza heedzdzu asati cilila maata kushen oykkidi issiissa ayfe miicishe xeellettes

gaammo dere wogan togetiza parati beettishin ha paratikka akkinne shuchchafe ootettida bessan togetishe beettettes ha paratikka koora geetettiza zo7o miishay zokko bolla wodhdhin daro gaammo dere cimati togishe beettettes

Issi indiya gaaththara kareta shurabe mayada bollara booththa koote mayada miicashe beeththawus haindiyakka medhon booththa gidishin ko7e keehippe guuxxi beettees izipfe pude baggara tophiya bandiray qaaphettides.

Issi keetta giddon keehippe daro macanayti be maara maaran sintheninne guyen gididi cugan utti beettishin ha macanaytappe sinthe baggara nam'u macati pude simmi uttida hanam'u macatappe issineya bedere oga mayo qoodhera yeggada beettawus.

Daro kawo osanchati issi kawo keta gidon betishen ha oso asatape issi bitanezi kare dere asa gidishin hankoti itopia asata izatape hini bagara issi adey nam'u kushe pidi histidi hasa'she iza guye bagara nam'u bandiray dees.

Oydu tammu pulto gizason besan daro asat tophiya bandiranne dumma dumma miisha oykid betishin ha asatappe pude bagara keehippe gitavshuchappe osetida keethay betes, haniravcilila mithatinne buro isetiza keethay de'es

Aaho cilili ekiza miththa garssan woyko ku'a garssan addeti indetinne dumma dumma asati beetishin ha indeti keehippe lo'iza gabare mayida ha gabare ha indetappe giddo baggan nam'ati bootha gabare kumeththa mayida.

daro gammo dere cimati hawo oosanchatinne dumma dumma dere asati beettishin ha gammo cimati gammo dunguza qoofenne koote maydi kushen cilila maatanne xmbaro giza gufe oykkida

Parazo geetettiza soomi doossa keehippe daro gammo cimati togidi bettettes ha gammo cimati togidaytikka kumeththara gammo dungoza may7ida izetappe guye baggarakka dhoqu giidi shuchchafe wootettida keeththay beettees.

Heedzdu dere kawoti beettishin ha heedzdzu dere kawotappe issinaz amerka kawo issinaz ertera kawo issinas tophiya kawo gididi beettettes ha heedzdzatappe giddon dizaysta sinthan booththa pudhoy xaraphe bolla uttides

oyddo asati deishin ha oyddo asatappe heedzdzati keehite lo7i beettishin issoy guuttara beettes ha heedzdzatappe isti giddora eqqidara maca gidishin lanqera lanqera eqqidayti adde gididi beettetes haaddetappe istay gita qoofo woththides

Akki ekkiza denba bessan woy oge geetettizayssan keehippe paydon daro asati gabareti kawo ootanchatinne dumma dumma tamareti beettetes izatappeka duge baggara pooliseti deishin asati tophiya bayndira oykkidi misilen kushen oykkida

keeththa giddon oyddu kawo oosanchati beettishin ha oyddu kawo oosanchatappe nam7ati isti karen uthi xaafishin hanko nam7ati eqqida izetappe gu7e baggarakka tophiya bayndiraynne hara dere bandiray deees

Daro kawo oosanchati uttidinne eqqidi beettishin ha kawo oosanchatappe daroti sinthera eqqida ha eqqida kawo oosanchatikka daro miishata kushin okkidi nababishe beettishin hasatappe issi macanaya qumetha booththa mayadus.

daro asati be qofa laammiza bessan asati maara maaran sintheninne guyen be cugan cugan utti beettishin ha uttida asatappe sinthera heedzdzati qonci beettetes ha heedzdzatappe giddon issi maca uttidara keehippe karettawus

Issi ooso oosisiza kawo oosancthay bollara karetha koote maydi gaathara booththa purabe may7 beettes ta aawozappe duge baggara tophiya bayndiray medhon ilila galal7onne ze7o gididi beettees.

Usupunonne hessafe bolla gidida asati beettishin heedzdzu asati issi matan issi oyde bolla uttida ha heedzdzu asatappe issi giddon uttidays kushe gadidi utti dishin izappe issi bagandiza addezi be kushe soole bolla aaththidi uttides.

Maata keeththa matan nam'u asati karen utti beettishin ha nam'u asatappe issi addes xaafishe beettes ha xaafizadezappe dhade baggara issi addezi kushe ki'o uttidi uttides idetappeka guye baggara issay too bolla uttides.

Keethta giddon gaammo cimatinne pooliseti beettishin hagammo cimatappe oyddati sinthera uttida ha oyddatappe issinazi bu7a gidishin hanko heedzdzati ku7e bolla gammo dunguza qoefo wottidi kushen xambaro oykkida.

Keththa giddon daro asati ba duunna kamiza miishsha kaamishe bettishin ha kaamidda asatappe guye baggara issay kareththa miishsha zookonii ba'idii kareththa shurabe mayidi kareththa caamanne booththa qonxa gixides.

Giya woyko asayi issi misha gede bayzishenne ha shamishe giza besan daro mayoti dumma dumma unkaunkoti , so medosatinne ayfa ayfe kathati betetes,ha kathazappe pude bagara ogeyinne cimi ekiza kethayi betes.

Issi keeththa giddon daro asati beettishin ha daro asati cugan cugan be maaran uttidi beetetes. Ha cugan uttida asatappe sinthe baggara diza asati hokkidi xaafishe beetetes. Izetappe guye baggara diza asatikka xaraphe bolla booththa waraqata woththida.

heeththa giddon keehippe daro tamare nayti utti beettishin ha tamare nayti cugancu ganbe maaran uttidi de7eettes izetikka be oyde bolla bolla utti beettishin ha naytappe daroti bootta shurabe may7ida

oge baasiza gita galal7o kaameynne hakamappe duge baggara baasettida ogappe biitta keehi hara bessa haasti efiza zo7o kaamey eqqidi beettees hakamappe sinthe baggara oyddu kawo ootanchati eqqida

daro asati maara maaran sinteninne guren gididi dhugan eqqibeettishin haasatappe duge baggara bootta kaamey gede bishe beettees haasatappe issi isti caala aayeti bootta afela maydi hu7e bolla gibabe oykkida

Daro miishata asati gede bayzishenne ha sha mmishe giza woykko giya geetettiza bessan dumma dumma ayfa'ayfeti unka onkotinne mayoti beettishin tamayota bayziza asati deettes izatappe gu'e baggara issi macanaa guye simmada xeellawus.

nam7u asati isti para bolla kezi utti beettishin haparappe guye baggara parara qashettida nam7u goommara diza miishay deees hayssafeka pude baggara keeththay beettishin keeththa giddon dumma dumma may7o bayzettiza bootay beettees

Guththa guththa kammeththi haareynne dumma dumma aasi beththishin ha haareza zoo shurabe mayida naay gochchidi yishshe bettess ha nazappe dugge baagara sallo samaye gidiza kaamey ha yishshie deess.

Asay eqa bayizishine shamishe giza besa woyikko giya giza so issi madho ida giya guye bola dimabe oyikada utadus ha modho indoze guye bagara daro daro iqa shayiziza keeththati de'ates.

kuwaase kaa7iza denba bessan daro kuwaase kaasanchati kalo samayanne galal7o tura be may7di zo7o qonxa gixxidi ka7ishe beettettes haasatappe guye baggara dhoqu giidi kuwaase kaassa uttidi beeza bootay deees

Daro nayti issi acenne shuchchay diza bootan utti dishin ha asatappe zo7o poote may7ida addey kushe dhoqu urtidi isti biradhen gede bessishe beettes ganna baggarakka duge simmada issi macanaya baqana bolla kushe wottadus.

Nam'u kaameti gannaninne xaden beettishin ha xaden beettiza kaamey medhoy galal'o gi dishin hagalal'o kaame asi keehippe komidi uttides galal'o kaamezikka do'etti dishin issi addey gelanas kushen oykkides.

nam7u bessan daro kaameti beettishin ha daro kaametappe xade baggara dizays keehippe dari beettees ha kaameti medhon salo samaye galal7onne booththa gidid bettettes izetappe pude baggara diza kaama matan kare dere asay beettes

kowaase kaa7iza keehippe dembati ekkiza bestan duge bagganinne pude baggan kowaase kaasanchati kowaase kaa7eetes ha kaa7iza nam7u bessafe pude baggan diza kowaase kaassanchata keehippe daro asay uttidi beyees

Ichacho asati medhon keehite karetha gidi beettishe ha karetha asati too bollanne oyde bolla uttidi gosera ushsha ushe beettetes ha uyiza asatappe giddora deys kometha karetha qonxanne karetha bollale gixides

daro miishay bayzettiza woykko giya geetettiza bootan daro miishati deettes ha giya giddora isti macanaya geede simmada hantashe bettawus macanayakka kumetha zo7o mayo maadis izife duge baggarnne hude baggara asati uttida

Dumma dumma ayfa'aype kaththata bayziza keeththay beettishin ha kathafe bolla baggara dumma dumma medhon xaafettidi beettes izappe duge baggara eqasha miza asasi bootta may'o maydi eqqida

issi bessan gitati ekkiza aafoti woykko zumatinne cilila mithati beetteetes.ha cilila mitha achan giste giza ayfa ayfetinne dono giza unkka unkkoti deetes.

Keehippe daro tamare nayti beetishin ha tamare naytikka bolla baggara booththa shurabe mayidi dumma dumma gita qoopeta woththi deettettes izetappeka guye baggara xilila mitatinne xilila maatati deettettes duge baggara misiley deees

Ussupun asat ogen eqid betishn ha usupun asatappe 5ti Botha shurabe may betetes. Izetappe xade bagara issines compare hathe kushen oyk betishe istappe sinthe bagara boss yoss giza mishy xfetides.

Issi dhum eqiza woyko wora gidon Gita Mitha bolla asho gizays issi adey shukishe betes, ha adezappe sinthe bagara 2 asat gede sim eqi betishn istappe issinaz bootha shurabe mayid silke cadishe betes.

Muze getetiza ayifa ayife kaathi cilila gidizays sinthan doreti betishthin ha muzezappe isi adez muzeza daroza salo tookodi beettes izappe isay kushshe bolla oyqid eqides ha asatappe issay kumeththa kareththa mayidess

Hezzu asati bootha shuraabe mayidi betishin ha heezu asatappe nam7ati .adde gidishin issiniya macca woykko inddo gidada beetawus. Ha maccciyakka kareththa moobbale be kiisiyan guyera naaqadus.

Issi dhummi ekkiza bessan addey qoodhera dungguza yeggidi booththa shurabe may7di hu7en keehippe aakki ekkiza qoobe woththides. Ha addezikka booththa bollalenne kareththa caamma aaththidi kiise kushen naaqides.

Dembbba bessan daro asay beettishin ha daro asatappe ichchachu asati maaran eqqida. Ha ichchachu asatappe issi addey kareththa surenne kareththa koote mayidi gede simmidi eqqides. Izetappe guye baggara keeththati de'etes.

issi maca naya gaammo dungoza afela may7ada istike tixa bessada beettawus hanayppe gu7e baggara dumma oyddu ta mu quto giza miishay xaafettidi shuchcha bolla uththides iza matan kacci lila mithati deettes

Isti adussa nay boothta caamma aththidi karetha may'o maydi beettishin hanazikka tophiya bandira oykkides ha tophiya bandirayka medhon cilila galal'onne zo'o gidishin izappe sinthe baggara orde mithay dees.

Gede mayniynne hani mayney eretonta aaho bessan daro asati guutha nayti caalati hantishe beettetes ha asatappe oyddu asati ha mata shiiqidi be maaran eqqi beettishin ha oyddatappe issina maca gidishin heedzdzati attuma.

Piissa sintan moykko haattay keehife dhoqa bessafe ziqqa bessa goggiza bootan daro bootta shurabe may7ida nayti kushe dhoqu istidi miicishenne kaa7ishe beettettes izetappe guye baggarakka cilila mithati deettes.

heeddunne hessafe bolla gidiza asati issi demba bessan iray bukkikko ira aattonta woykko away bena gakkonta mala guutha keeththa keexxidi iza giddon utti beettishin ha keeththafe guye baggara maata keetti beettes

keehippe cililinne booththi ekkiza bestan daro nayti deettishina daro naytappe guye baggara uttidayti attuma nanne macana gidishin sinthe baggara ka7idetas daro nayti kallo woykko mitha kushen oykidi eqqida

Addey dabba oykkidi eqqi beettishin ha addezikka boothta shurabemmayides izappe garse baggarakka peedo giza katha aytey beettishin guye baggara dhoqu giidi gita gita mithatinne zumati beettettes.

Dembba bessan kawo oosanchachtinne dumma dumma ooso ooththiza asati beettishin ha asatappe hani baggara nami'u macca nayti oyde bolla utti beettetes. Ha macca nayta sinththan zo'o xaraphey dishin izan dumma dumma waraqatati deettes.

Nam'u naytappe guye baggara eqoys attuma naa gidishin sinthe baggara salo samaye shurabenne salo samaye gabare mayidara macca naa gidawus izakka karetha miisha bolla kushe wothada beettishin izippe heni baggara issi addey booththa mayo mayidi hokkides.

Issi denbati ekkiza bessan dumma dumma gita mithati beettishin ha mithatappe hani baggara maca nayti be maara maaran eqqi beettettes ha maaran eqqida maca naytappe guye baggara issi niya be naaba7ada miicawus.

Astamaretinne tamare nayti keeththa giddon beettishin ha astamaretappe guye baggara keeththa loqora daro tamare nayti maaran eqqidi xeellettes gaaththan sinthe baggara issi naya salo samaye kootenne salo samay gabare mayadus,

issi mitta garsan daro asati beettishin ha daro asatappe isti aayya waraqata kushen oykkadus haayiyakka goosse goozada kumeta gabare mayada qoodhera afella yeggada beettawus izippe xade baggara issi adde kushe oykkidi eqqides

Oyddu asati isti keeththa giddon beettishin ha oyddu asatappe nam7ati pude simmi utti beettishin nam7atappe isti niya maca gidishin hankoys adde haaddezikka bo7a gidishin iza matara uttida maca naya karetha kumeththa goosse goozadus.

tamari naytinne kawo ootanchati issi keeththa giddon beettishin ha kawo oosanchatappe nam7ati utti beettetes issina karetha qoofe hu7u muthada karetha shurabimmayada kiisen kushe naaqada beettawus izettappe dugge baggara tamari nayti galal7o mayo may7ida

Keththa giddon nam7u kawo oosanchati utti beettishin ha kawo oosanchatappe guye baggaranne sinthe baggara nayti maara maaran sintheninne guyen gididi eqqida ha eqqida naytappe sinthe baggara issinas galal7o shurabe may7di eqqides

Cima keeththa matan kawo oosanchatinne guutha nayti beettishin sinthaninne guyen gididi ha guutha nayti be maara maaran eqqi beettettes izetappe gaanna baggara cilila maatay beettishin duge baggara keeththatinne hara hara miishati de7ettes

Gita mithati maaran maaran woykko madadan eqqi dizayssafe sinte baggara daro asati gabaretinne akimeti beettishin ha gabaretappe issi aaya karetha miisha kushen oykkada xeellashe beettawuti izippe sinthe baggara isti macanaya uttadus.

kawo oosanchatinne dumma dumma ooso ooththiza asati beettishin ha kawo oosanchatappe isti aaway booththa bolale gixxidi karetha koote may7idi pokkidi zaraphe bolla xaafishe beettes izetappe guye baggara isti addey gede simmidi xeellees

daro asati maaran maaran sintheninne guyen eqqi beettishin kaasatappe sintera eqqida issi addey zo7o qoofe woththides izikka gaaththara booththa shurabe mayi beettishin ha asatappe guye baggara keehippe cilili ekkiza adussa mithati deettes.

Indeti woykko macati be guutha naabay7idi maara maaran sintheninne goyin eqqida haasatappe duge baggara uuthay keeththaynne cilila maatay beettishin hasatappe macaraashsha baggara naaba7a eqqidara miicawus.

Tamare keeththan tamare naytinne tamare nayta tamarsiza woykko astamareti beettishin ha tamare naytappe sinthe baggara boothta mayo may'ada issi macanaya uttadus hamacanay guye baggara issi addey karetha kumetha mayo may'ides.

kuwase kaasanchatinne ha kuwase kaasa erisiza aaway beettishin ha kuwaase kaasanchatappe issinas kuwaase oykkidi beettees ha kuwaase oykkida kuwaase kaasanchaka tohon botha cama aththidinne galal'o shurabenne zo'o qonxa gixxidees

bolla fidiso ooso ooththiza nayti beettishin ha bolla fidiso ooso ooththiza naytappe sinthe baggara ziqqi giidi ichashati mayo kessidi beettettes ha bessayka izeti eqqida hugey kehippe zo'o gididi beettees

Keehippe cilili ekkiza bestan kuwaase kaasanchati beettishin ha kuwaasa kaasanchatikka sinteninne guyen maara maaran eqqida ha sinten eqqidayti komeththa zo'o mayo maydi beettishin izetappe issi naazi gulbatides

Denba bessan daro galal'o may'o may'ida kuwaase kaasanchati beettishin ha kuwaase kaasanchatikka maca ha macatappe issinia karetta kometa may'o mayides hude baggara izeta kaasa erisiza issi addey chilila kometa may'o may'ides.

Denba bessan kuwaase kaasanchati kuwaase kaa7i simmidi issati guye baggara eqqidi hankoyti sinthe baggara uttidi beettettes ha asatappe guye baggarakka kuwaase kaasancha xeelliza asati uttiza bessay maaran maaran beettees.

keehippe adusa eqqiza wotanchati ogara woxxishe beettishin ha wotanchatappe issi cilila qonxa qanta gixxidara sinthetada yawus izippe guye baggarakka nam7u wotanchati woxxishe bettetes.

Kuwasse kassanchchatti issi maran eqqidi betiishshin ha kuwasse kassanchchatti bu'e sallo samaye shurabe mayidda izettappe guye baggara daro miiththatinne izetta xeeliiza assati guththa naytika issippe shiiqida

Demba bessan heedzdzu asati beettishin ha heedzdzu asatappe giddora bootta bolale gixidi bootta shurabe may7idays nam7u bukettiza naytas giddora kush oykkidi beettees ha naytappe issi galal7o shurabe may7iday kushe dhoqu isxides.

Denba bestan woykko kuwaase kaa7iza bestan daro kuwaase kaasa xeelliza asati eqqidi beettishin ha kuwaase ka7iza bestan kuwaase kaasanchati ha7i deettenna ha xeelliza asatappe guyera gita gita cilila mithay dees

guutha naytikkehippey cilili ekkiza aaho bessan uyekko kwase kaasanchati kaa7iza bessan beettishin ha naytappe guye baggara asati uttizasoy boottaninne karetan uttidi beettes izetappe dhoqu giidi gita gita cilila mithati de7ettes

Dumma dumma peene geetettiza woykko dumma dumma miisha xaafizayti bollara garsera gididi maara maaran beettishin amaaran beettizaytappe heni macaraasha lanqira dizayti dumma dumma miishata xaafizayta.

Daro kare dere asatinne tophphiya asati isti maaran eqqi beettishin ha asatikka nam'anththo tophiya woththa issippetetha giidi beettees. Izetappe daroti indetinne addeti beettishi kumetha booththa mayida.

Goseti ototinne dumma dumma yabanati isti karen beettishin ha asatikka kushe mooyay diza asati woykko mana geetetti xeeygettizayti iza medhishe beettetes ha gosenne ha otoy medhon boothtanne zo7o

Be'anas keehi lo'iza keeththa giddon issi makinay karetidi beettishin ha kareththa makina bolla booththa zo'onne cilila gidida pudhoy beettes. Ha makinappe sinththe baggara dumma dumma kawo oosanchchcati eqqida.

Issi dembba bessan daro para giza so meedosathi beeththishin ha parathikka zokkuwan dumma dumma miishshaa caanida;izathapekka duge baggara keehippe eelo woykko aakki ekkida haaththethinne daro miishshathi beeththeeththes.

Shuchchafe oothettida karetha oge nam'usora beettishin ha nam'usora dizayssafe issisora pude baggara bootha kaamey ha yishe beetes ha kaamappe pude baggara nam'u asati issi gina gididi gede bishe de'etes.

Demba bessan aappacshe giza nam7u toora diza kaame issi addey laaggishe beettes a kaameykka boottunne sinte baggara kareta gidishin kaamappe guye baggara heedzdzu toora diza gootha salo samay kaame gede simmidibbees.

nam7u asati issife beettishin ha nam7u asatappe issi nazi qaamme kish nanko kare dere woykko kare dere geetettiza beittafe yida addey aduqi ekkees ha nam7atikka issi miisha kushen oykkida

keehippe dummatiza makina issi addey togidi beettishin ha togidadeykka isti baggara qoodhe kestidi makina laaggees ha makinaykka galal7o gidishin oyddu tohora bizayssa gididi beettees

Daro asati heenira ha issippe yishe beettishin ha asatti huphphe bollan booththa qooppenne kareththa qooppee woththida iizetapekka dumma ooththo ooththiza asatii bena dummasiza mayo mayidda izetappe guuye baggara keehippe giittatiz korontte miiththay eeqidees

isti galal7o kaame oge baasizays keehippe biitta be gongen tugi ekki bishe beettees ta galal7o kaameppe pude baggara gita gita aafotinne guutha mithati beettishin ta aafappe bolla baggara booti beettees.

Paretha shuchchafe woosettida ogera isti boothta kaamey ha yashe beettishin ha kaameyppe duge baggara cilila mithay haakki haakki eqqidi beettees ha cilila mithafe isti mith gitatizara kaamey matan dawus

shuchchafe ootettida ogen isti addey nam7u toora diza kaame bolla kezidi utthidi beettees haaddezappeka guye baggara issi addey salo samay may7iday ha7ishin haadda sintan ze7o kaameppe guuthta miish beettees

karetha kaamey zo7o kaametinne dumma dumma miishati beettishin ha karetha kaamey mata shiiqi beettes izas sinthe baggara salo samay7en xaafettidi uttides guye baggara gita mithatinne keeththati beettishin ha keeththa matan koronte miisha eqqides

keehite gita shuchchafe ootettida keeththay gede bagga woykko guye bagga zemti bessishin ha keeththafe sinthe baggan kameti beettettes kameta matan heedzdzu asati haakki hakke eqqida ha kametappe heedzdzu kareta kaameti issi matan eqqida

Keehippe gita gididi ha immata keexxettiza shuchcha keeththati beettishin ha keeththatikka paydo nam'a nam'atappe giddo baggara keeththa keexxanas matiza liiqo shuchchati beettishin ha keeththa penne baggara keehippe adursxuqi eqqiza cilila mitati deettes.

keehippe boottinne lo7i ekkiza keetta giddon issi indeya kometha bootta gabare mayada issi keeho ithkke guyezaara pixada beettishin ha7indiyakka katha guuta miishan asashe miicashe beettawus haindeyfe sinthe baggara karetha oydey deees

Shuchappe ossetida kehippe aduqi eqidda ketha giddoni karethane galali'o gidida medhoyi betidesi izappe garissa baggara mithati karexxi eqidi betishin ha mitha mattani koroniteyi desi

Issi otho ketha gidon hedzu asati issi mata shiqo eqidi betishin ha hezdu asatpe issiniya maca na gidishin hanko nam'ati atuma na gidi betetes izetape guye bagara shuchape oothetida kehippe lo'iza kethay betes

Heni baggara hani baggara bordday dishin ha birddappe sinththe baggara issi gita shuuchchappe oosettida keeththay bettishin issi nay hashshe bolla dumma dumma huge pitizayttanne huge mecizaytta tookidi gedde bees

daro asay issi bessan shiiqi de7iza bootan gita gita booththa keeththatinne mithati beettettes izatappe hani baggara koronte xompiza booththa oto daggiza miishay uttidi dhoqu giidi beettees

keehippe gitatiza shuchchafe ootettida keeththay beettishin ha keeththafe sinthe baggara kareta kaametinne salo samay kaameti beettettes ha kametappe issi salo samay duge bishin iza sintan issi addey eqqides hanko karethati pude simmida

Shuchchafe oosettiza keeththay oosettidi wuronta beettishin ha keeththafe sinthe baggara ziqi giidi keehippe paydon daro kaameti hamutishe beettettes ha kameta achchan asatikka gedenne ha sinthenne goye hantettes.

Kawo oothanchati issi keetha giddon beetishin ha kawo oothanchatappe daroti,karetha kumetha maya mayida. Ha asatappe sinthe baggara issi addey xaraphe bolla duge simmidi hokki beetishin,ha hokkida addeyka bolla baggara bootha mayo mayidees.

Hakime keeththan daro asati beettishin ha daro asatikka bolla baggara kumeththa booththa mamayida haasatappe hin baggara qorqoroy galal'o gidi beettishin pude baggara zo'o xaraphetinne dumma dumma dawutaratinne maxaafati wuttida

issi katta keeththan keehippe lo7iza oydetinne xarapheti beettettes ha katta keeththayakka keehippe lo7izayssa gidishin iza giddon diza xaraphetinne oydeti medhon zo7o ha keeththa giddon issi asi beettenna

issi tamare nayti aqiza keethte woykko dorme geetettiza son nam7u asati eqi beettettes ha bessayfekka keehippe lo7ishin nam7u asati issiisa matan eqqidi pude keeththa hu7e xeellettes

Issi haakimey bollara bootta koote maydey garsera galal'o tura be may'beethtishin aaddezappe guye baggara ziqqi giidi guutha guutha cilila maatatinne shuchchati beethtettes dhoqu giidi gita keeththatinne aduqi ekkiza mithati de'ettes.

Keehippe gita kaamey woykko oga ooththiza kaamey henira ha yishin ha kaamepe duge bagaaranne pude bagaara asay keehippe daridi eqqi beetees; ha asatappe issi addey sinththera zo'o shurabe mayidayssi oga pittes.

Mata baasettida ogen daro kawo oosanchati hamuttishe beettettes. Ha kawo oosanchatappe issi addey hu7e bo7ati ekkizays cilila shuraabe mayidi bootta bolaale gixxidi ayfen manaxire woththides.

issi macanaya denbati ekkiza bessan ogen eqqada beettishin ha macanayppe guye baggara maatatinne gita mithati beettettes ha mitha giddon issi cima keeththay beettishin izappe geeshsha baggara birday de7ees

Denba bessan guutta nayti ogen dumma dumma kuwaseta ka ishe beettishin ha naytappe duge baggara ima keeththa sinthan issi maca nay dabba oykkada zo'o ufurabe may'ada eqqadus

Oge baassiza galal7o kaamey beettishin ha kaamezaz giddo baggara gongey dees ha gongezikka beitta kaachchizayssa gidishin sinthe baggara nam7u goommay guye baggara oyddu goommay beettees

keehiti gitati ekkiza galal7o makinay beettishin ha makinaykka oge baasishe beettees ha makinappe pude baggara xilila adussa mitatinne duge baggara adussa maatati beettettes ha maatappe xadhe baggara dumma kaametinne asati eqqida

Daro asatine kameti betishin ha kametappe issi galal'o Gita kameyi ogeza bokishe betese ha gala'o kameppe duge bagara asatinne kareththa kameti betishin ha kareththa kamey ha yes.

wora giddon oga baasiza galal'o gita kaamey beettishin ha galal7o kaameppe guye baggara keehipfe dhoqu giidi aduqiza mithay beettes kamappe sinthe baggara cilila guutha guussa mithati de7ettes

ha7i mata go7ettida ogen heedzdzu asati mata shiiqi eqqi beettishin ha heedzdzu asatappe issi giddon eqqidara maca na gida beettawus xade bagganinne ganna baggan eqqidayti attuma hawugappe kudeninne dugen gita mithi deees

Birda giddon daro kawo ooshanchati issi matan beettishin ha kawo oosanchatappe sinthe baggara nam'u bootta mao mayidayti too bolla utti beettettes ha nam'atappe duge baggara galal'o bolale gixxidays uttana gishe de'ee

lanqera lanqera gita gita mithati de7ishin ha gita mithata giddon issi haaththe oykkiza miishay beettees haaththe oykkiza worko haaththe bomba geetettizayssafe nam7u nayti pude baggara eqqida

Daro kawo oosanchati haattan kushe mecetishe beettetes haattan kushe mecetiza asatappe issinazi be dere waga mayo may'idi beettees izappe pude baggara issi addey bootta aaho qoo boottidi bootta koote may'ides.

Keehippe daro kawo oosanchati isti matan beettishin ha kawo oosanchatikka be hu'e bolla bolla gaammo dunguza may7ida haasatappe hani baggara sinthira diza isti macanaya gaammo dunguza qoofehuyn wothada ko'e pixawu gu'e bagga.

heehippe cilila mithati beettishin ha cilila mithatappe sinthe baggara haattan kawo oosanchati mecetishe beettettes ha kawo oosanchatappe isti bootta kootey may7ida naya kushe mecetashe beettawus ha asatappe issi addey haatta doyee

Baceti woykon elli ekiza hathayne Gita Gita shuchappe othetida kethay betishin ha ello haththa gidora issi misha gidora haththey kehippe dhuqu gidi gupishe woykon pulttishe betes

Iss demba bessan haththa oyqiza mishayi shuchappe ossethi bethishein ha shuchappe osethidaysi lanqera birday sallo semay oththethi bethess. Izzathappe dugge bagara daro kawo ossanchathi issi Kare shiqidi hassa'thess.

Misilen haaththayne haaththa puupay salota mayon beetishin ha salota mayo beetizayssape garse baggara sinththan oyddu tammu pulto haaththa gizay xaafetides izappe garsse baggara guuththatine dumma dumma miishetappe oothetidayti de'etes.

Daro kawo oosanchati issi matan shiiqi beettishin a kawo oosanchatappe sinthe baggara haaththay keehippe salo pultishe beettes ha asatappeka guye baggara ilila mithatinne keeththati koronte istidessafe hara bessaefizayti beettete

Keehippe denbattidi acetinne shuthati diza bessan daro pirdatinne keeththa misileti beettettes ha misilappe guye baggara keehippe dhoqu giidi diza keeththay beettishin dumma dumma aafotikka deettes.